Lehilahy roa manao akanjo lava manga misy tsipika tokana mena, fiaroloha mena, mijoro akaikina fiara mitarika miloko maitso. Miaramila ambony fiara vaventy fitaterana entana amin'ny loko maitso miaramila. Manao matso tao Mahamasina enina amby roapolo jona mandalo eo alohana mpitsoka mozika.

Fitaovam-pianarana isan-karazany: boky, kahie, fandaminana taratasy, pensily hazo miloko sy tsotra anaty finosana ary fitsipika hanaty fonosana, ambony fandriana misy lamba tetika efa-mira miloko mainty sy mena.

Ankizy telo lahy mitsikitsiky, ny roa tsy manao akanjo ambony, eny amoron-dramomasina, harivariva efa hilentika ny masoandro, misy sambo roa tazana aorian'izy ireo sy olona vitsivitsy ery lavidavitra ery.

Fanaka sy kojakoja fahita ao anaty efitrano fandraisam-bahiny. Seza fandraisam-bahiny miloko volontany misy ondana mavo misoritra maitso efatra eo amboniny, latabatra hazo misy voninkazo kely eo amboniny, karipetra maitso ary jiro. Toa anaty fivarotana fanaka lehibe ilay toerana.